Libushe nga likaalewo nga lili ni kala iye'bimali nga lili esi shisaala shili, shisaala shigali busa

batu badatu nga balikhugenda baahambile zimimbo mukhono mwabe nga bosi bakwarire tsikofila khumirwe nga babili bakwarire bindu mumoni zabwe.

Umuseza ungona jimipira nga alikutusilamo ishuma gumupiira nga asitamile alikutusamo ishuma shene gumupiira nga alikutambisa ishuma shifiti ishitusamo.

Bakhasi bakali busa nga bimikhile wo nga ukundi wikhale khukhatebe khewe nga bali khumungona imurwe bakhasi bano

Ikhafu ikhasi iye kumusayi kwe shinyankole yaleya tsinzika nga iyekala imbesemu ilikukenda

Luguudo balwombeka lulayi busa, kuntulo kwe luguudo nga kuliko zinzu zindayi, inzu indala iye kala yayo indala nayo iye kala yayo nga bazombeka kuntulo kwe luguudo.

kamato kabili kalihumezi nga bahimbaha bulayi busa nga kali humezi kali humezi akari